Ghano ndhi kubonha gho enhumba ye isubi. Nalengeragho nh'obusubisubi bwa kiragala ghansi nh'obuti bwa kiragala ele. Enhumba enho eliku obuti kumbali

Nhumba ya matafaali. Eliku amabaati meeru. Amadinisa ga ndhigyi dha mbaagho. Gheli ghaligho abantu. Ghaligho nh'obusubi bwa kiragala. Ghabagho ele ali mu overall ya bululu.

Omukonho guliku esagha, omukonho guliku empeta aguteire ghano ku kifuba kye.

Ghano katale, abantu, mulimu enhanha na bantu, mulimu abambaire engoye emyufu ni bululu

Emotoka eyuye eitaka. Kumutwe gwayo gwa kilagala. Egiri mumbali eriku ebya kyenvu tulakita. Ghaligho eitaka eisime.

Omukazi atyaime ali kuba ngoma. Ayambaile saati ndheru. Eriku aka kyenvu emberi mu maiso ge. Omusaadha amuli einhuma ayambaile olugoye lwa bululu, nh'amuli mumbali lweeru.

Enhumba eri ghano ekali kugha bakali kugigala, gheri ghaligho obuti, eriku oti butimbatimba kumbali kwayo.

Omusaadha ali mu maadhi ataileku enkoofira ndhirugavu. Agemye akati mungalo ali kukakuba mu maadhi...

Omwaana ayemereire emberi gha mandha, ayambeire akateteyi kamyufu nha basaadha bali gho babiri ayambeire esati eya makono amampi. Ghaligho na matooke na kaana.

Eno nhanda, elyato liri mu maadhi lityaimeku abantu basatu. Aye waliwo birugavu byerere tibitegerekeka. Waliwo obutibuti obulliku amakoola no buziraku

Ndibona wo enhumba diri mu miti mingi ne isubisubi eno nere eriyo olufu lwa maani tosobola kutegera kiriyo

Mmotooka dhiri mu luguudho diri kuvuga. Kumbali kwo luguudho ndhirengera yo enhumba dhiriku amabaati amamyufu ne mitimiti.

Akatindiiro kaliku soghanhi edha kawule ebikopo bya pulastika nho butasa nhe sepiki biri ghansi gha ka tindiiro nhe bidhomolo

Abakazi nh'abasaadha bali kukina. Baghaniike emikono, abandhi batyaime. Ghebali ghaligho eisubi. Nh'omusana ghebali guli kwaka. Kumbali ele eliyo nh'ebigogogogo, nh'emiti.

Omukazi yetwise pailo erimu ebyokulya, ayambaire bulawuzi nderu erimu ebimyufu ne bya kyenvu. Kumbali wale waliwo emotoka ni Shello eya mafuta. Eriku langi ya bululu

Wano ndilengerawo oluguudo, ndiboonawo oluguudo. Waliwo nensiko ya kiragala. Ndirengala namayumba. Eriyo enhumba eriko eibaati eikaire ni langi kumbali wano ya kyenvu no buti bwa kiragala. Kuliku amakoola ga kiragala

Ghano ndiboona gho eby'obughangwa. Ghaligho dungu, nh'obukazi bugemye endingidi. Bwemeleire, akandhi kali kidhu, bulina enviiri mpaanvu. Obundhi obubiri buli mu ngoye.

Abasaadha balizanha mupira bayambaire ebizanhilwamu omupira bonabona, omulala agwire ghansi bamugwireku bali kulwanhira mupira.

Abaana bali ghano, oghundi ali mu saati ya kyenvu. Oghundi ayambaile kitengyi, kilimu ebimyuufu. Bali kulumuka.

Ndibona wo olugangu lwa tundubali nderu eri kumpi n'amaadhi. Waliwo omusaadha ali kutambulira wo

Engalo digemye akantu kebasikiramu omusayi. Akantu kano kaliku ekimyufu no bunambanamba